Ava vana vechikoro varikuratidza kuti vakaungana panzvimbo yavakaungana vachiwona chivhitivhiti uye varikuratidza mufaro mumoyo yavo.

Imba yekubikira, ine pekugarira, ine pekuitira basa rako, ine pekusukira ndiro, iyo yakakura kwazvo.

Ichi chigubhu chemafuta ekuzora muiri kana mubvudzi kana mumusoro asi zvinowanzakushandiswa nevantukadzi.

Ava vabereki vane vana, vanhukadzi vauya kunozouya nevana vavo kuzvipatara. Zvinoreva izvo kuti vari panguva inova iripo yekubairisirwa vana kana kudonhedzerwa vana.

Iyi mishonga yemusango panosanganisira maruva, miti izvi zvinova zviri zvegirini.